Ana adoko akura anoda kuita ana mukoti anosisirwa kuenda kuzvikora vofundisa ngekuti zvikora zvinofundisa ana mukoti zvakawanda ngaende ofunda ngaende voshandisa zvipo zvawo.

Antu eshe, angaa akomana, asikana, arume, akadzi, anosisirwe kuenda kofunda, kofunda kuita madhokodheya .Muntu weshe unosisirwe kuenda ,anokwanisa ngaaende ofunda.

Eya zvinodaroko ana adodori anosisirwe kufunda ngaasagare kumhatso kana kugara nawo mweiashandisa mishando isina zera nawo ngaende kuchikora ofunda neamweni ana ngaasagare kumhatso .

Eya, zvikora zvawanda munyika mwedu mweZimbabwe, hino mwana weshe unosisirwa kuti ange eyifunda ,anaadodori eshe ayende kuchikora ofunda ,ngaasa gara pamhatso.

Ana adori anosisirwa kuenda kuchikora kofunda. Ngaasagara kumbatso. Ana mai nanababa, ana mbuya nanasekuru anofanira kufundiswa kuti ana haagari kumbatso.

Eya zvikora zveana adodori zvawanda mazuwa ano anyamashi. Hino ngeiyi nda ana eshe onokuridzirwa anosisirwa kuenda kuzvikora musagara nawo kumhatso ana adodori eiswera eishanda ngaende ofunda.

Ana adodori anokurudzirwa kuendakuchikora musagara navo kumhatso ana mweiashandisa aiswera eisakura. Anokurudzirwa kuenda kuchikora ofundiswa kuti azokura mune zvakanaka. Musagara navo kumhatso tapota ngaende kuchikora kunoenda amweni ana.

Ana adoko anosisirwe kunge ari kuzvikora koofunda. Hino muntu weshe unogara nemwana mudodori anosisirwe kutumira mwana kuti aende kuchikora koofunda. Akasadaro unosungwa ngemutemo wenyika.

Amweni umwe naunwe unozi unechipochaakapuwa ndimwari. Hino zvipo izvi tinosisirwa kuti tizvishandisire ana edu, mwana akauye aibhuye kuti unechipo chekurumba ngatisamudzakisira asi ngatimusapote.

Abereki, anamai naanababa, anambuya naana sekuru anogara nezvidzukuru neana adoodori munokurudzirwa kuti musagara neazukuru kumbatso. Ana anosisirwa kuenda kuzvikora koofunda. Musagara navo ana adoodori kumhatso, ngaaende oofunda.

Ana adodori eshe anosisirwa kuende kuzvikora ngaasagare kumhatso eiswere eita mishando kumhatso anosisirwa kuenda kuzvikora kunofunda neamweni tisagara nawo kumhatso ngaaende kuzvikora anofunda .

Zvikora zvati wandei mazuwaanaa, zvehurumende nezvimweni zvisiri zvehurumendepi, hino ana eshe anosisirwe kuende kuzvikora kofunda. Ngaende ofunda anawo.

Ana adodori eshe ane kodzero yekuenda ku chikora tisagara nawo ku mbatso ana adoko zviyani ano sisirwe kuti ayende ku chikora kofunda ayende kofunda ozoite ndaramo yakanaka.

Eya ana adodori anosisirwe kuenda ku zvikora ko funda ngasa gare ku mbatso eite mabasa emishando yepa mhatso asi ngaende oshanda tisa gara nawo pamhatso nga ende ano sisirwa kuenda.

Ana mazuwa anaya atinorarama mwana weshe mudodori unoe kodzero dzekuenda kofunda hino mwana mudodori akaonekwa asingaendi kuchikora zvinosungisa antu abereki antu anogara nemwanawo ngemapurisa.

Muntu weshe unekodzere yekuti ange eifunda unosisirwa kunge eifunda zvisinei kuti mwana mudodori ere anambuya anamai nanababa munosisirwa kuendese zvidzukuri neana kuchikora.

Ana adodori anokurudzirwa kuenda kuzvikora musagara nawo kumhatso eiswera eishanda ngayende kuti azorarama ndaramo yakanaka azokura ari ana akahlamburuka anofanira anosisira kuenda muzvikora.

Ana adodori eshe anosisirwe kuenda kuchikora kofunda mazuwa anaya zvikora zvadzara zvatekeshera nyika yeshe yeshe kwadzara zvikora hino ngeiyi nda ana eshe akagara mumizi ngaende kofunda.

Eya muzvikoramo antu anofundisa zviro zvakasiyanasiyana, amweni anofundiswa kubika, amweni kusona, amweni kuzoita madzogodheya. Hino kana mwana ati unode zvekusona abereki ngakurudzire mwana kuti aite zvaanoda.

Igwinyiso iroro ngekuti mwana wese unekodzero yekuti afunde .Amweni ngaasagara kumhatso amweni eienda kuchikora ,ngaaende eshe oofunda musatendera kugara neana kumhatso asingafundi.

Eya mazuva atakurarama nyamashi unowu muntu weshe ane kodzero dzekuenda kofunda tisagara neana kumbatso tiisngafundi asi ngatidetserane abereki kuti ana eshe aone kuenda kofunda kuzvikora.

Eya abereki anosisira kutendere ana kuti kuchikora ee anawo aenda kuchikora anosisira kufunda ngema ngemushando yema yenyara dzawo afundire kushanda mishando ngemanyara dzawo.

Asikana, akomana, ndombi ne majaha muno kurudzirwa kuenda ko funda musa rumbira kuenda mumhatso musati mafunda asi muno kurudzirwa kuti muenda muzvikora mofunda muuye ne ndaramo yakanaka.

Adodori majaha nemhandara anokurudzirwa mazuva anaya kuti afunde. Ngaasagara pamhatso zviyani anozotokasira kooroorwa asi ngaaende ofunda, ofundiswa mishando yemaoko nemishando yakasiyana siyana.

ZvikoraMwo igwinyiso iroro kuti ana arikufunda kuti azonge ane mandaramo yakanaka ngekutovhura hloko pfungwa dzinovhurika kana muntu akafunda otofundira kubata mu mi mishando yemaoko.

Majaha nentombi emazuwa ano anokurudzirwa kuti aende kofunda. Afunda zviyani azouya nendaramo yakanaka, akwanise kurarama zvakanaka neamweni muntaraunda mwetinogaramo. Eya tinawo ana adodori etinawo ngaende kofunda.

Eya igwinyiso muzvikoramwo munofundiswa zviro zvakasiyana-siyana. Amweni anozofundiswa kuita madhokodheya, amweni kuzofundisa. Amweni anonge eifundiswa mishando yema yenyara. Hino tinokurudzirwa kuenda .

Mazuwa anaya, antu aakufundiswa zvakasiyana-siyana muzvikora, amweni ari kufundiswa mishando yenyara. Amweni ari kufundiswa kuzoita afundisi. Amweni ari kufundiswa kuzoita madhokodheya. Hino muntu weshe unosisa kufunda.

Mwana weshe mudodori, ndombi majaha anosisirwa kuenda kuchikora ko ofunda. Amweni anofunda ngezvemushando yenyara, amweni anofunda kuzoita afundisi, amweni kuzoita madhokodheya.

Zviyani ndombi nemajaha pavanoenda muzvikoramwo vanofundire zvakasiyana siyana. Vamweni vanofundira mishando yenyara. Vamweni vanofundire kuzogara mumahofisi. Vamweni kuzoita madhokodheya.

Asikana akomana majaha nendombi anosisirwa eshe kuti aende kuzvikora kofunda agumeyo zviyani anofundiswa Zvakasiyana siyana nevafundisi vanokona kufundisa.

Ana eshe emazera epakati ne pakati ma ndombi ne majaha ati zamukei mwana weshe uno sisirwa kuende ku chikora ko funda nga ende ofunda anawo.

Igwinyiso iroro rekuti muntu weshe, mwana weshe unosisirwa kuenda kuchikora kofunda. Anga ari mudodori kana abve zera kana ntombi nemajaha anosisira kofunda kuti azokona kunyora mazita nekuzoita mishando yakasiyana.

Eya mumazuvaana atiri kurarama muzuva ranyamushi mwana weshe muntu weshe unokurudzirwa kuenda kuchikora koofunda. Hino ngeiyi ndaa mwana weshe unosisira kunge arikuchikora eifunda. Ngaasagara kumhatso anawo.

Ikodzedzero yemwana wese akomana asikana kuti aende kuchikora kufunda ngasagara kumatso zviyani mukaoneka megara naye kumasto zviyani zvosungisa

Eya, aasikana nevarumbwana, mwaanofundamo anokurudzirwa kuti afundiswe nokumhatsoyo, kufundiswa untu hwakanaka kuti afundiswe mune zvakanaka. Tisasiya vekubuda mumhatso vasina kufundiswa untu.

Aya vane makore ari pakati nepakati majaha nendombi moende kuzvikora kofunda mofunda zvakasiyana siyana hino ngezvimweni nguwa umweni unokone kubhuya kuti ndode kufundira zvakati ngatisarambe.

Ana eshe ana eshe mumii mumizimwo anosisirwa akomana neasikana anosisirwa kuenda kofunda kuchikora ngaasagara kumhatso kana mweigara naye mwana usingaendi kuchikora bhuyai abatsirike.

Majaha nendombi eshe, anosisirwe kuenda kuzvikora kofunda .Ngaaende kofunda musagara navo kumphatso. Anambuya naanasekuru, anamai naanababa, musagara naana kumphatso.

Eya ana majaha nendombi vane mazera aripakati nepakati ivo vanosisirwe kuenda kuchikora kofunda ngasarumbirira kuenda koroorwa ngaaende ofunda kuzvikora.

Eya muzvikora mwona umwomwo ana echikora anosisira kufundiswa ngezveutano kuti afundiswe akure eyiziya kuchengetedza utano hwawo wendxondo pamwechete nemwiri yawo kuti inofanirwa kugara yakachengetedzwa yakachena nguwa dzeshe.

Eya ana zviyana paanenge arikuzvikora amweni anenge eikone kutamba kukhaba bhora kana kutamba bhora amweni eikone kurumba ngatisaarambidza ngatiite kuti ana ashandise zvipo zvavo zvaakapuwa ndiMwari.

Eya akomana asikana ane makore aripakati nepakatipo anosisirwe kuende kuchikora kofunda ngaasagara mumhatso kana kuenda koroora kurumbira kuroora kana koroorwa asi ngaaende ofunda.

Majaha nemhandara repazera repakati nepakati roo, anosisirwe kuenda kuchikora, ndapota ngaasa gara mumbatso kana kurumbirwa koroorwa kana kuroora ngaamboenda kuchikora koofunda.

Eya igwinyiso kudhaya kwedu antu ekaretu aisanyanya kuenda kofunda muzvikora ngekuti zvikora zvanga zviri zvishoma asi mazuwa anaya zvareruka zvikora zvadzara kweshe kweshe hino ngeiyi ndaa antu eshe anokurudzirwa kuenda kuzvikora kofunda.

Yaa igwinyiso, muzvikorayo kunoenda ana koofunda, ana anofundiswa zviro zvakasiyana-siyana. Amweni anofundiswa mabasa, mishando yenyara. Endesai ana oofunda musagara nawo kumhatso, ngaaende majaha nendombi oofunda.

Eya, igwinyiso mazuwa anaya antu eshe vanokurudzirwe kuenda kuchikora, azvinei kuti wakaremara ere, kana kuti unorwara, asi muntu weshe unokurudzirwa kuenda kuzvikora, antu eshe ngaaende ofunda.

Eya, ndombi nemajaha anosisirwe kuenda kuchikora kofunda, ngasagara kumha- mumizi kana kurumbirira koroorwa kana kuroora, asi anosisira kofunda akone kunyora nokuzondorarama ndaramo yakanaka.

Kudai ngemukuwo uyani wetinoendesa ana kuchikora ngatiafundesewo kumbhatso teiafundisa untu kuti kwaanoendayo andoratidza untu wakanaka ofunda munezvakanaka ende anosisirwa kuti afunde.

Ana nana mai echidoko nanababa kunyazi naakuru varimumishando mwaari. Anokurudzirwa kuti aende kuvandudza fundo yavo kuenda kuzvikora zvepadera.

Igwinyiso iroro kuti mazuwa anaya zvikora zvawanda munyika mwedu muno hino muntu weshe ana taita, ntombi, majaha anosisirwa kuenda kofunda kuzvikora zvepadera derazvo musagara nawo kumhatso ngaende.

Vaberekiyo kumbatsoyo tine basa rekufundisa ana edu kuti asati aenda muzvikora aratidze untu hwakanaka, aratidze kuti antu anobva kumhatso kune antu asazoita zvimbwamupingo kwaanenge aendeyo.

Eya anataita nanamukoma ati zamukirei ayani anokurudzirwa nekusisira kuenda kuzvikora kofunda kuzvikora zvepadera dera zviyani, ofunda mushando yenyara nezvimweni zvakasiyana-siyana.

Zvikora zvinofundisa majaha nendombi atikurei zvawanda munyika munomu hino ana anosisirwa kuenda kofunda ngasarumbira kuenda koroorwa kana kuroora asi ngambofunda achinje ndaramo.

Eya zvikora tinazvo zvakadai kudzara mukati menyika ineyi yeZimbabwe nyika yeshe. Ana anosisira kuenda kuzvikora ofunda, afunde mabasa enyara nokuzoitawo madhokodheya muzuwa ramangwani.

Anataita anamukoma majaha nendombo, anamai nanababa amweni arimwo mukati mwemizi. Anokurudzirwa kusisira kuenda kofunda ofunda kuzvikora zvepadera-derazvo.

Muzvikoremwo hazvina ndaa kuti urindombi ngekuti hai kare zvaimbozi ndombi hadziendi kofunda kuzvikora. Asi mazuva anaya zviro zvachinja ndombi zvese nemajaha unosisirwe kuende kofunda.

Majaha nendombi ati kurei ayani anokurudzirwa kuti aende muzvikora koofunda kuzvikora zvepadera dera zviyani kunyazwi amweni ari mumabasa, ari mumishando anokurudzirwahe kuti aende koofunda.

Eya, majaha nemhandara anokurudzirwa kuende kofunda. Ngatisagara mumphatso kana kurumbira kuenda koroorwa kana koorora. Asi ngatimbogadzira ramangwani redu, kuti rive rakajeka uye ndaramo itinakire.

Eya ndombi ne majaha ano kurudzirwa kuenda ku zvikora kuti afundiswa afundiswe zvaka siyana siyana mabasa enyara mishando ye nyara ne mamu hofisi ngaende ofunda musa gara navo mu mbatso ndapota.

Eya ana baba ana mbuya ana sekuru ana mai musagara navo ana anositsira kunge ari kuzvikora aifunda. Ngaaende andofundiswa azowana remangwana rakajeka .Ngaaende musaarambidza asi ngaaende ofunda.

Eya zvikora zvepadera-dera, azvina kusisirwa zvinokurudzira kuti asikana majaha nendombi ,aende oofunda, eifunda zvakasiyana-siyana .

Ana paanoenda kuzvikora zvepadera dera zviyani mubereki anosisirwe kuvafundisa untu ana aende aine untu wakanaka akorere kuenda korashika mberi iyo kwaanenge aenda.

Eya zvikora zvadai kudzara munyika mwedu munomu kudai mukati mwenyika yezimbabwe zvimweni kubanze hino ana eshe anosisrwe kuti aende kofunda kana amweni akanyaroorwa anokwanisa kuenda ngaaende ofunda .

Eya tinawo majaha nendombi matinogaramo .Musagara navoba ,itai zvekuti aende kuchikora ofunda naamweni. Ngaasagara kumhatso ngaafunde.

Eya igwinyiso, anataita naanamukoma anokurudzirwa kufunda, tinoakurudzira kuti aende muzvikora zvinofundwa ne antu akuru afunde kuti azova neramamgwana rakajeka, musagara nawo kumhatso ana akura, akurudzirei kuti aende muzvikora koofundiswa.

Anthu eshe anosisirwe kuende kuzvikora kunyanya zvikora zvepadera zviyani majaha nendombi ngaaende anofanira kuenda kofunda afundiswe ngezveupenyu utano ngemashando emaoko enyara.

Ndombi nemajaha anoenda kuchikoro kofundiswa zvakawanda-wanda zvakasiyana-siyana zvinozoadetsera mundaramo yawo, mukushanda kutsvake mushando nekukona kugara neamweni zvakanaka. Ana nganokurudzirwa kuenda muzvikora kofundiswa.

Eya zvikora zvawanda mazuva anaya zvawandisa zvepa dera dera zviyana amweni anotoende kofundira kunze kwe nyika kubanze kwenyika zvakanaka izvozvo eya ana anosisirwe kufunda majaha ngemhandara ngaafunde...

Majaya nemhandara anosisirwa kofunda kuzvikora zvepadera dera kana akauya kwemuri hai eida kofunda musarambidza asi atenderei kuti aende kofunda mabasa emaoko akwanise kuzorarama ndaramo yakanaka.

Eya mukuwandamwa zvinodaro kuti zvikora zvawanda ana azhinji anosisirwe kuenda kofunda amweni anofunde mabasa enyara. Mishando yenyara. Zvimweni kuite madhokodheya kuite adzidzisi nekuite ana mukoti.

Ana taita nana mukoma vanosisirwe kuenda muzvikora kunofunda ngavasagara kumbatso ndapota zviyani igwinyiso vaende kuchikora ofunda kuchikora anofunda zvakawanda ngavasagarr kumbatso.

Majaha nemhandara anamai naanababa anokurudzirwa kuenda muzvikora koofundiswa. Amweni eifunda mishando yemaoko, amweni eifunda zvakasiyana-siyana. Tisagara kumbatso ndapota, ngatiende toofunda.

Eya majaha nembandara mundaraunda mwedu umwo zvikora zvirikuwanda mazuvaano aya ana anokurudzirwa kuti aende ofunda tisagara nawo mumizi asina zvanoita ngaende obatsirwa kuti ave nendaramo yakanaka.

Majaha nendombi anosisirwa kuenda kuchikora kofunda vofundiswa mishando yakasiyana siyana imweni kuruka, kushandisa manaiti kuti ararame ndaramo yakanaka.

Ana akaenda kuzvikorayo eibve kumhatso ndapota abhuyirei afundisei kuti panoendeyo kogara ega aite zvekufunda basi ,aite zvekufunda kana kuri kufunda mabasa enyara aite zvakahambira.

Eya, zvikora zvepadera zviyani zvinotidetsera kuti ndxondo dzivhurike dzinase kushanda zvakanaka, nekudetserazve ana kuti avenefundo yakati kwirirei yepadenga yepamusoro-soro. Ngatiakurudzire ana aya kuti aofunda.

Eya matinoendamo muzvikora zvedera dera ana anosisirwa kofunda tisagara nawo kumbatso zviyani ngaende kofunda ararame mundaramo kana.

Ana taita ana mukoma ana mai nana baba ,anokurudzirwa anosisirwa kuenda kuzvikora oofunda ,ofundira mabasa ,mishando yenyara ,ngezvimweni zvakasiyana siyana .